Dalgga kuwasse denbban uttidi kuwasse xellishe diza kuwasse isppartte mayo mayidda darro asatti de77ossona.

Gita demba nessan shiiqidi eqidi diza daro attumanne maca asati de'osona eeta guyera caanidi eqida makinay beetes.

Keetha gidon durishe diza nam'u adenne maca nay doosona eta guyera qase eqidi gitare shociza

Demibba bessa shara karethixidane yushani gitta gitta mithati dosona he bittani eqidi namu'u adeyi betesi

gita xeellishin beettiza keeththa matan gita gita mitha matan eqqida dunguza may7idi booththa afila may7ida ceega asati maatawoykki eqqida

dalga gaden bolla bookkishenne tokkishe goyishe diza keehippe daro asay doosona heggadezanka guuley daroy dees.

Gita dalga denban shiiqida keehippe daro asati de7oosonna he denban asa giddon eqqida issi makinay deees.

gita keeththa addarashan issi medho oydey keehippe daroy de7ees he oydeza bolla uttidi warqatan xaafishe diza asati de7oosona

Oyde bolla uttidi issife zooreti sheliza heedzdzu maca asati de'osonna etappeka issi neya dawutare bolla iskirton xaafa shidawus.

Xeellanas keehippe daro lo'iza pooqe keeththay beettees. keeththa sinthan qasse guutha guutha maatatinne gita mithati beettosona.

Dalga addarasha keeththe giddon issi medho oyde bolla uttida cora asay doosona hessatappeka issay poolise

gita maata keththe maliza pooqe keeththa yuushon gita gita mithatinne guyera qasse zumay beettees.

Guulen kamettida gade giddon olla bookkishenne puute tokkishe diza keehippe daro macanne adde asati de7oosona.

Ooththoso giddon be oyden be oyden uttidi haasayizanne xaafishe diza oyddu ceega adde asati de7ooson.

Zita denba dalga bessan keexettida cililo qalamentiyettida qorqoroy guphettida keeththaynne izayu shun qasse mithati maatati daro hibeettes.

Gita dalganne denba bessan aadhdhe aadhdhidi diccida mithatinne maatati doosona hebessan qasse oyde bolla uttida yelaganne ceeyga asati doossona.

Booththa qalamen tiyettida qorqoro keeththa dan'on dumma dumma miiththati beettosona. eeta matankka eqqidi diza asati doosona.

Keeththa karen ba cugon ba cugan diza yarkaney salendaynne hessa giigis woththishe diza macanne adde asay doosona.

Ba kushen toora oykkidi gaabe maydi dunguza qoobenne dunguza koote maydi ogera bishe diza daro ceega aawati beettosona.

Xelishn lo'za Ketha gidon oyden utid dawutaran xafishe diza daro Ade asat dosona.

Keetha gidon uyden uthidi diza nam'u ceega asati dawutara xaafishe uthidi de'osona.

Gaamo dungguzay tiyyetida keththa miyyera eqqida boththa shurabenne qobbe aaththida hasa7ashe diiza issi maccasiya betawusu.

Gita keetha gidon dalgga adarasha kumidi uttida yalaganne ceega daro asati beetosona.

Keetha giddon uttidi xaafishenne silke bochechishe diza maccanne adde asati de'osona.

dalga keeththa giddon booththa shurabe maydanne booththa qamise mayda macanne adde asati de7oosona eetikka

keeththa giddon gita dalgga bessan booththa oyde bolla uttidi diza daro macanne adde asati de'oosona

Keeththa giddon issi medho huphen qoobe wothidi booththa shurabenne karetha koote may7di oyden uttida daro ceega adde asati deyoosna

Issi medhoqoobe huphen woththidi booththa shurabe may'di uttida asatinne eeta guyera dunguza may'ida daro asati beettosona eta sinthan daro ayfayfeti dooson.

Huphen qoobe woththidi qoodhen dunguza halidi maykirapoone oykkidi haasayishe diza issi ceeyga addeynne iza guyera uttidi oyden utti siyishe diza asay doossona

issife shiiqidi uttida daro macanne adde asati de7osona eta sinthan tarappe bolla paaththaynne ababay uttides

Beeththa giddon daro asati oyde bolla uttidi wurikka hokkidi de7oosona etappe issoy dun.

Keeththa giddon shiiqidi uttida dunguza may7ida ceega asati be kushen toora oykkidi de7izayssatinne pooliseti de7oosona.

Keththa giddon keththa karen eqqida miththa mattan dungguza qodhdhe bolla hallidi eqqida cegganne yelagga ade asati dossona.

Hayssa misileza bolla tani be'ishin taasi beetishe dizayi aaze gizayssa giddikko issi adde uutha giddon dizayssi qoncce gididi beetishe dees.

Salo bolla adhi adhidi diza sharay de'ese qase Zmayinne gita elidi diza abba hathey betese

Keehippe dhuma bessan ichchidi xeellishe diza issi githa gaammoy de7ees; iza mathankka maathay beeththees.

keeththa matan diza maata gashey diccida bessan huphen sharbe gulluntidi qamise may7e eqqida qeeri nayti doossona

daro gitta gitta miththatinne maatati diza wora giddora shuchcha giddora goggada yiza qeeri haaththey de'awuss

issife shiiqidi uttidi diza naa issoysso idimmidi booththa laxana booththa qamise may7di diza naa aayeti doossona

gita aafo bollara duge goggishe diza haaththaynne heyaaththa matara eqqidanne hemettishe diza adde asati de'oosona

Keehippe daro xeellanas lo7iza sollo woththiza safetey masobeynne uttada sikashe diza issi macasiya de7oosona.

gita gita mithati diza bessa matan diza denba bessan issi medho may7o maydi huphe birsh laallidi eqqida macasati doossona

Keeththa giddon tuke uyizanne haasayishe issife uttidi diza heedzdzu yelaga macanaytinne issi adde na7i de7oosona.

Peeththa matan diza bessan dhumishe diza bootan eqqidi issife idimettidi diza nam7u qeeri nayti de7oosona.

Ooso keeththan booththa oyde bolla uttidi karetha shurabe maykirapoonera haasayishe diza issi ceeyga addey beettees.

Booththa qalamentiyettida keeththa giddon booththa xaraphe yuushon uttidi zoretishe diza daro adde asati de7oosona heta sinthenka issoy eqqi dees

Oyde bolla uttidi diza ceega addenne maca asati de'oosona eeta sinten qasse burcu qoppe medhettida xaraphey de'ees.

Hayikoy mela baynta bestan biittan toketida mabrate birataynne iza bolla diza shuboti beettosona

dalga keeththa giddon diza dumma dumma be ooththo ooththishe uttidanne eqqida adde asaynne macasay de7oossana.

Gita dalga baasettida ogera efiza ogey beettees ogappe oshachanne haddirsa baggara maburate birataynne shuboy deees.

Gitta daliiga keeththa giddon kehippe daaro oyiddetti de ossonna he oyiddetta bolla qasse guuththa asatti uththidi xafishshe.

Katha ketha giidon utidiza asati de'osona oyidetika betosona .

Gita keetha sinthan eqidi diza mac'anne adde asati be kushen waanca oykidi eqida

Kehipe adusanne gita poqe kethay de'es he ketha garsara hemetishenne utidi de'za asay betosona.

Issi addey iskirto kushen oykkidi xaafishe uttidi diza samatan warqate bolla diza gashe makinay beettawas.

Dumma dumma saane bolla woxey soolloy santheynne dumma dumma quma qommoy diza misiley beettees.

Onthoso giddon uttida daro addenne maca asati uttidi de'oosona eta sinthera eta aasaysizadissatikka.

Kehippe daro daliga keeththani daro zoo qalameni diza oyideyi deosoona he oyideta bola uttidi diza issi medhdho mayida maccanne adde asati deosoona

denba bessan issi medho zo'o shurabenne sure kareth mayida salfera salfera eqqida daro asati de'osona,eta guyera makinaykka beettees

Gita zuma bolla keehippe daro mithati ne worati de7oosona he worata giddora qasse cuuway cuuhishe dees.

gita denba bessan issi medho mayo mayidi issi medho qooppe huphen aaththidi tubbora haaththe qolishe diza adde asati de7oosona.

ogen mela eqqidi diza issi medho may7ida adde asatinne izeta miyera qasse booththa makinay keeththay deees

Siminton medhettida bessan karetha may'o may'di salfera eqqida keehippe daro asay de'oosona.

Keeththa giddon oyde bolla uttidi issife cugan cugan kaththa mishe diza daro adde asati de'oosona.

Xeelanas keehippe lo'iza gita pooqe keeththaynne pooqe keeththappe karera diccishe diza maatazi qasse bootha parati beetosona.

Xellanas kehipe Daro lo'iza karetha qallamenne mastoten kexetida Gita poqey de'es iza sinthanra adhi adhi eqida mithay de'osona

Gitta dalgga katama giddon keehippe addusse pooqe keeththati keeththati matan matan daroy beettosonna

gita booththanne cililo qala mentiyettida pooqe keeththaynne iza matan qeeri qeeri qorqoro keeththati beettosona yuushoyka birata

denba bessan keeyippe hadussanne xeellanas lo7iza dumma dumma bessan keexettida wooqe keeththati beettosona

Deniban bessan simnton xalla keexettishe boro bishe diza keeththay de'ees keeththa matan goyettida biittay beettees

booththa qalamen tiyettidi ampoley xompi she diza keeththa giddon eqqidi zoreti she diza oyddu ceeyga adde asatinne issi macasi doosona

balga makina ogera bishe diza issi makinaynne makina ogeppe hadirsa baggara gita wooqe keeththay beettees

xeellanas keehippe daro lo7iza booththa qalamentiyettida hadussa pooqe keeththay de7ees iza giddon dumma dumma eqqayde

xeellanas keehippe lo7iza booththa qalamentiyettida adussa pooqe keeththay de7ees he pooqe keeththa sinthan diccishe diza aadhdhe aadhdhe toketida gita mithafio

Phellanas keehippe lo'izanne ooliza mabrate eexishe diza keeththa giddon booththa xarapphey booththa soofay lo'iza eqay kumidis.

qorqoro keeththa sinthan eqqidi diza daro macanne adde asati ba kushen tophiya bandiranne booththa warqate oykkidi doossonna

Simintonne biratan birdettida ooso keeththay de7ees iza sinthen qasse gita mithatinne ogey beettees.

Sinetha giddon daro be bessan bessan licetidi diza daro maxaafa qommoti beettosona qasse zo7o oydeynne xaraphey dees.

Keehippe dembba bessa issippe shiiqidi diza miisha oykkida oge bolla eqqida dumma dumma asatinne gita dembbazan miththata tokkishe dizayssane hara bagara gede miththatikka dizayssi beteesi.

Haakime keethan oyde bolan uthida Issi ceega aawayne iza kase akamishe diza issi helaga aakime de'es.

gooththa qaalamen tiyettida keeththa sinthan lo7iza abeba pudhetinne naa sharbe mayzidi idimmi eqqida maca asati doossona

soo giddon oyde bolla uttada booththa pooxa mayada qeeri naa idimmada katha muzash diza issi macasiya de7awus

haakime keeththan hiiththa bolla uttada diza macasayanne izo haasaysishe diza asati de'oosona

ooththoso giddon oyden uttidi booththa koote mayida issi ceega addey warqatan xuufe xaafishe deees

Keeththa giddon keehippe daro adde asati de7oosona etappeka issoy issi addeza ayfe xeellishe de7ees

Booththa koote mayida nam7u paranjatinne eta matan eqqidi diza nam7u asati dunguza mayida issay do7osona.

haran gaabettida keeththa giddon eqqidi misile saallishe diza issi yelaga adde naay beettees

qalamen tiyettida keeththa sinthan ugen uttidi diza naa idimmidi dizanne bees uttida daro yelaganne ceeyga asati beettosona

Oththoson giddon uttidi komputere bolla xaafishe dizanne iza sintheran iza miyera uttida hara adde asati beettosona.

makina ogera imettidi gishe diza zo7o shurabe may7da macanne qeeri nayti de7osona eeta guyera booththa makinay yishe dees

akime keethan beyitha bolla uttada diza issi cima macasara izis may7o immishe diza issi addera matan eqqida harara doossona

Keeththa giddon eqqida issi ceegaaddera booththa kote may'ida haakimera eqqidi haasayishe do'osonna.

Urphoro keeththa sinthara efiza ogeynne gita gita mithati beettosona he oge zara hemetishe diza ceeyga adde asatinne macati beettoso.

Dalga Gita denba bessan biratappe medhetida mabrateynne mabrate shuboti issay isara oyketidi de'osonna.

Demba biitan keexetida issi gal'a keethayne iza miyera kaseka mithine hara keethay de'es.

Cililo qalamey diza lanxila gaththan macanne ade asati shiqid eqida eeta sinththenikka suqet de'osonna

gita dalga denba bessan aykkoy baynta san gashe gashe maataynne he bessan eqqi diddiza daro adde asati de'osona

Xeellanas keehippe lo'iza booththa qalamen tiyettidi ampoley xompishe diza keeththa giddon booththa oyddeynne keehippe daro booththa xaraphey beettes

Gita siminton medhettida keela bolla misilera nam7u macanne adde asati isime dhomaydayti doossona eeta garsara ogera bishe diza nam7u yela ga nayti bete.

Booththa qalamen tiyettida gita qorqoro keeththay deees keeththa kareyka qasse ba nay beettees

keeththa giddon uttida booththa shurabe may7idi oyden uttidi xaraphe bolla diza komputeren xaafishe diza nam7u yela gaadde nayti doosona

ogen shuchcha gelsishe ooththishe akafan baasishe diza macanne adde asati de'oosona

Makina oge bollan diccida gita gita mithatinne maburaate mithati xompishe eqqida eta garsan makinati bishe doosona

Keehippe daro macanne adde asati uttidi duulatan siishe diza daro asati de'oosona.

Keeththa giddon issife eqqidi diza oyddu c'ega addeti dosona issoyka issas eqa imishe deees

Kehippe adussanne dalga keexetetha bolla diza keeththay deees he keeththayka samay qalamesharan tiyettides.

Dugeha killile bandirara tophiya bandirara amarathon xaafetida xuufera diza waraqatay de'es.

Keeththa giddon issife shiiqidi eqqida daro poolisetinne warqata kushen oykkidi eqqida hara asati de'oosona

Qorqoro keetha dan'on pitidi pito ehidi shiishida nam'u macane adde asati de'osona .

Galal'o qalamen tiyetida ita c'anidi eqidi diza issi makinay betes he makina .

Ogga bolla eqqidda issi kaaretha makinaynne makina miyera ogga pithishshenne itta denththishe dizza macca assathi bethossona.

Makina oge dunani eqida makina bolla itta canishe diza attuma asatine qase adhiza asay dosona

Oge bolla issi makinay eqqadus. He ogeza qasse pittidi geeshishe diza macati addeti poolisetinne daro asay beettosona.

ogga fitiishshe diza daro macca addenne yelaggati pitto oykidi doosona etta mataraka qasse gita gita miththati beettosona

Ba kushe wurikka pito oykkidi diza ceega adde asatinne macca asati oge pitishe de'oosona.

Oge bolla eqqidi dizanne oga pittishe diza daro adde asatinne mac asati deyoosona.

Oge xanxan diza ollapfe iita kessishenne bookkidishe fittishe diza daro cora asatinne pooliseti beettosona

makina oge bollara hemettidi bishe diza issi maca aayoynne iita caanidi biza issi makinay beettees

orqoron birdettida gibbe giddon iita pittidi denthishenne akafan aaththidi efishe diza daro macanne adde asati beettosona

Gita gita mithati diccidi diza bessa matan efiza ogezan eqqidi oge pittanau pitooykkidi pittishe diza daro macanne adde asati doossona.

heeththa dan'un diza bessa geeshishe fistishenne sharafa buccishe diza daro macanne adda asati de'oosona.

Keththa giddon dharappe bolla hokkada gaalalo shurabbe mayadda dizza issi arisse mac'a na'aya de'asu.

lo'iza qalamera tiyetida keeththa giddon issife eqqidi zoretishe haasa'ishe diza macanne adde asati doosona

Keeththa giddon issi medho qoobe uphen woththida daro yela ganne ceeyga macanne adde asati de'osona.

keeththa giddon oyden uttidi xaraphe bolla komputere wothidi xaafishe diza issi addera iza sinthen uttida yelaga maca nayitara doosona

Oge bolla eqqidi diza daro kehippe booththa makinati doosona. He ogezan qasse eqqidi xaafishe dizane xeellishe diza asati doosona.

Daliga ogera botha shurabe maidi topheya banidira kushen oyikidi hemetishediza coora macanee atuma asayi do'sona

Kuwase ka'iza denba bolla nam'u medho kuwase mayo mayida kasanchati ka'ishe de'osona eta xeliza daro asati eqida

Ayfe bola manaxire wotidi isporte mayo mayidi maygirapone oykidi eqidi hasa'she diza issi c'ega adey betes.

Kehippe dalgganne dembba gidida kuwasse kassa medan dizza uttidi xelishshe dizzanne dembban woxizza daro coora assay bethossona.

Botha qalamen tiyetida lo, iza ketha gidon karetha mayo mayida issi paranjara issi Mac,a asara hasayishe de,osona

belanawu keehppelo7iza pooqe keeththay de7ees he keeththa sinthara qas issi medho may7o may7di kushen ababa oykkidi eqqida yelaga attuma nayti doosona

Keeththa giddon eqqidi diza karetha may7o may7ida issi paranjara issi abashara be kushen haaththe oykkidi eqqida.

keeththa giddon nam'u aarise gidida ceeyga paranjara issi yelaga maca paranjara eqqidi doosono.

Keeththa giddon diza biratan kaqetida birata kaqetidi diza keehippe daro ashoy beettees

dalga denba bessara dunguza koote may7ida daro asati be kushen maata oykkidi emettidi bishe de7oosonna eeta

makina ogera hemettidi bishe diza booththa qoobe huphen woththidanne issi medho booththa shurabe may7ida cora asay de7oosona

Gita mitha garsan shiiqidi cugan cugan uttida daro isporte may7omayida adde asati de'oosona.

jita keeththa giddon be oyden uttidi xaafishenne komputeren boshechchishe diza daro ceega macanne adde asay doosona

xeellanaw keehippe lo7iza pooqe keeththa garsan booththa qamise maydi be kushin tophiyan bandira may7di diza asas macati beettosonna

xeellanas keehippe daro lo7iza keeththa giddon eqqidi diza nam7u karetha may7ida addenne issi macasatara eqqidi haasayishe dewosonna

Keeththa gidonn nam'u issi maala mayidda adettine qasse nam"u dumma dumma mayo mayida asati hasa'a hassayishshe de"etes

gita qorqoro keeththa karen issippe shiiqidi eqqida ceeganne cima adde asati beettosona eta sinthan issoy haasayishe de'es.

Xelanas lo'iza keeththa giddon maburaate ampole eexxishe de'ees he keeththan eqqidi issife zooretiza nam'u addenne nam'u macasati doossona

Gita gita dalgga miiththatti gitatidii dizayssa garssan shiiqqidi issippe eqqidi diza macanne adde asati beetosonna

heeththa giddon eqqida issi aarise addey de7ees he addeza sinthan daro maykirapoone beettees

Booththa qalamenti yettida keeththa giddon booththa xaraphe bolla dawutare woththidi xaafishe diza daro macanne adde asati de7oosona.

booththa qalame tiyettida keeyppe lo7iza keeththa giddon nam7u attuma asatinne heedzdzu maca nayti eqqidi haasayishe doosona

Boththa kotenne boththa shurabe mayidi ba kushen maygirapone oykidi hasa'ishe eqida issi arsa adey betes.

Keththa giddin oydden uttidi diiza issi pollisey xaraphphen dawutare woththidi isskirtora xaffishe uttides.

Qalamen ti'etida ketha giidon daro botha oyideti do'sona he oydezan utidi diza poliseta betosona

Keetha sinthan oyden utti diza nam'un polisera mela asara eeta sinthan qoobey de'es.

Keeththa garssan oyden uttidi diza keehippe daro pooliseti doosona. Eta sinththan booththa xaraphey de'es.

Kushen maygirapoone oykkidi karetha may'o may'ida issi polisey eqqidi haasayishe dees iza matara daro poliseti doosona

ogen issife shiiqidi eqqida daro poolisetinne eeta gu7era daro dumma dumma asati oydeti de7oosona

Gita booththa makinas sinthera eqqidi diza issi poolisey maygirapoonera haasayishe deees.

Xeeththa sinthan zo'o salenay iixettidi deees iza matan qasse issi medho maydi eqqida tophiya pooliseti beettosona.

kehippe dadussa pooqeti matan matan daroy dizayssata giddora efiza ogera issi medho maydi yiza pooliseti beettosona.

keeththa giddon oyden uttidi xalaphe bolla komputere woththidi maykirapoone oykkidi haasayishe diza issi dere mekelkayay dees

keeththa giddon keehippe daro booththa oyde bolla uttida poliseti de7oosona etappekka issoti kushen dawutare oykkida

Keeththa giddon be oyden uttidi diza huphen qoobe woththidanne wothonta keehippe daro pooliseti doosona etappeka issoy xaafishe dees.

Koososo giddon be'oyden beoyden uttidi xaraphe bolla dawutare warqate woththidi xaafishe diza daro hadde asati deyoosona.

zo7o qalamen tiyetida xaraphe bolla uttida uketha yuushon eqqidi diza daro poolisetinne nam7u adde asati doosona

Ketha gidon utidi de'iza issi cega cega asati de'osona he kethaska mastotey doya des.

Gita keththa gidon uttidi diza waraqatan xafishshenne sisa siyishe diza maccanne ade asati dossona

Qorqoro qalamen tiyedoga sinthan botha yarkane kushen oykidi eqida 4 cega ade asati de'osona

Kareththa surenne kareththa koothe mayida issi ceega addee oyde bolla uththidi ba kushen warqqathaa oykkidi nabbabishe de7ees.

woyshan birdettida keeththa miyera denban eqqidi yeekkishe diza macanne adde daro asati de7oosona

Dumma dumma medho mayo may'da macanne adde asati issife shiiqidi eqqida izata guera qasse guutha guutha zumay beettees

keeththa giddon tophiya bandiraynne kare dere bandiray eqqidi dees iza sinthan eqqida aarise nam'u booththa qamise mayda macasara booththa kote maydara doos

ingilizetho xuufen xaafettida worqata sinthan eqqida issi ceeyga addera qas za sinthen maykirapooney eqqidi de'ees

keeththa giddon tophiya bandiraynne kare dere bandiray deees iza sinthera uttidi warqatan xaafishe diza nam7u ceeyga asati de7osona

gashe gashe zumata bolla dalga wora doesona he wora zuma garsan maata okkidi gadeppe buucciza daro adde asati beettosona

Gita denba bessan diccishe diza maata giddora imettishe diza oyddu adde asati de'oosona he gadeza yuushon mithati beettosona.

Makina oge bolla caannidi eqqida issi makinaynne iza sinthera be kushen warqata oykkidi eqqida daro asay doosona.

Keththa giidon issippe shiqqi diza asati dosona hessatappeka issoy mayigrappona oyqqidi hasa'she dess.

keeththa giddon eqqidi karetha may7o may7di diza ceega asati issife zoreta zoretishe de7oosona etikka issi

Keththa giddon oydden uththidi qeeri na'a ke'on iddimidi diza daro macca assati beetosona

tukkey bayzettiza keeththan nam7u adde asatinne issi tukke uyshe diza addey uttidi de7osona

Maakina giddon uuttida daro macanne adde asati maakinara bishe doosona eettappekka issiniya yanxila oykkadus.

Oge duunan dumma dumma suuqeti de'osona heytappeka issi suuqe sinthan dumma dumma midhora diza yanxilay miicetidi de'es ogezanka daro asay mettishi doosona

Xeellanas keeyippe lo'iza gita keeththa giddon eqqididiza oyddu paranjanne abasha adde asati do'osona.

gita dalga kataman matan matan shiiqidi eqqida makinatinne qasse makina ogera bishe diza makinatinne imettiza asati beettos

Denba bessan mithatinne maatati doosona eeta matan qasse oyden shiiqi uttida daro asatinne sa'a bolla uttida asay doosona.

Porqoro keeththa qaalamenti yettidayssa sinthan oyde bolla shiiqidi uttida asatinne mitha garsan shuchchan uttida daro asati beettosona.

booththa qalamen tiyettida keeththan ampoley xompishe deees he keeththan uttidi komputeren ooththishe diza macanne adde asay beettosona

go7ettishe diza oge matan biittannne shuchcha bollan uttidi haasayishe diza nam7u macasatara daro adde asatara do7oosona

keeththa giddon oyde bolla uttidi qeeri naanaa be naa idimmi idimmi uttidi diza geehippe daro macasati doosono

kifile giddon oyden uttidi dizanne uttidi dawutaren xaafishe diza keehippe daro tamare nayti kifilen doosona

booththa qace qacidi booththa laxana may7di qeeri nayta idimmidi uttida nam7u ceega maca asati de7oosonna

Gitan dalga bessan be zokkon shanca bayidi eqqida keehippe daro yelaga adde nayti de'oosona.

Keeththa giddon bezokko chanca bayidi eqqida yelaga addeynne maca nayti beettosonna.

Giththa bayiniththa ayikoy bayinththa maththay dic'ishshen dizza denba bollaa daro asati hametishin de'osona ettappekka oyidu yelagge nayththi issipe idimethi eqqida.

Botha botha zumati diza besan dicidi diza mithatine gutha matati betosona he besan issi medho mayidi eqida hezu macanee issi atumay de'osona

demba bessan nam7u dunguza may7idi durishe diza yela gade naytinne booththa shurabe may7idi eta yushan eqqidi xeelliza daro yelaga nayti doos

Gita daro eelida haaththa giddon ayfen manaxire wothada karetha shurabe mayada liimashe diza issi yelaga macana iya de'awus

gita aafo bolla eqqidinne uttidi diza asati doossona eta matan qasse gita gita mithatinne worati beettosona

huphera adusse gidida dunguza hashen halada eqqida issi macasiya be sinthen duken diza wora xeella sheeqadus

nam7u zo7o shurabe may7da macanaynne issi eeta giddon eqqida adde na7i deees eeta guyera gita dalga woray beettees

Gita dalgga gade giddon diza miththati maatati qorqoro keeththatinne he gadezan beettiza guuley de'ees.

gita gita mithati diza dalga woray de7ees hewora giddora hamettidi bishe diza macanne adde yela ga nayti doosola

Simintppe medhettida zokko bollan hissife shiiqidi uttida issi medho booththa shurabi may'ida macanne adde yelaga nayti doosona.

Keththa giidon oydden uutiddi waraqqata bolla xaffishe diiza maccanne ade asay de'ossona etta sinthan eqqida asay bettosona.

Ketha gidon diza salpera eqida macanne Ade asat de'osona. Eta mataraka daro asay ...

Qoriqoro ketha sinithan adhi adhi diza gitta mithay de'es he mitha garisan eqidinee diza daro asatine utidi othida asati do'sona

heeththa giddon uttidi warqatan xaafishe diza adde asatinne eqqidi xaafishe diza daro asati beettosona

xaarapphe bolla maashine wothada komputere sinththen wothada issi macase ayfe bolla maashine woththa uttida issi macasiyanne izi matara eqqida yelaga adde nayti doosona.

Ta mithati diccidayssa garsan oyde bolla uttidinne eqqidi diza daro asati de7oosona e ta matanka denbay beettees.

Gita dalga kuwase kassa demban kaa'ishe diza daro kasancha yelaga ade nayti ka'ishe de'osona.

Kuwase kasa demban na,mu medho mayida na,mu cu,ga kasanchati ka,ishe dosona dembappe geshara qasi gita gita mitati betosona

Makina oge bollara woxxishe diza cililo shurabe mayidanne zo'onne galal'o shurabe mayida keehippe daro asati beetosona.

gita gita mithati dizaysa matan dicishe diza uthaynne muzey betese iza matan denba besara hemetishe diza hedzu kasachati dosona

Dalga kuwase demban kuwase ka'iza issi mesho mayone mayidi woxishe diza yelaga nayti de'osona

keeththa giddon issi yela ganaay kushe pudde salo nam7a denthidi miicishe eqqidi deees

denba bessan xarpheza kuwaaseka7iza nam7u macatinne eeta uttidi kaassishe diza issi addera issi macara doosona

booththa sharan kamettida gaaba matara efishe diza ogera issi medho purabera qonxara may7di woxxishe diza yela ga nayti beettosonna

denba kowaase kaa7iza bessan kowaase kaa7ishe diza nam7u medho may7ida yela ga adde nayti beettosona

be kushen maykirapoone oykkida booththa qamise mayeda haasayashe eqqida issi macas bettawus

Rowaase kaassa denban owaasse ka ishe diza nam'u cuga kaasanchati woxxishe denban de'oosona.

nam7u kuwaase wanca kushen oykkida addetinne eta guyra eqqida keehippe daro asati doossona

Ko'aase kaassa debban kushen hayllande oykkidi issi medho may'o may'di guppishenne waassishe diza kaasanchati doossona.

dalga kuwaase denban issi medho mayo maydi eqqida maca kaasanchati beettosona eta guyera uttiza bessay de'ees

kowasey kaa7ettiza gita dalga denba bessan kaasanchati issi medho may7o may7di uttidi doossona eta guyera ceega asati eqqidi doossona

isporte kaassa denba dalgan kowaase ka ishe diza daro yelaga adde nayti de7oosona

Maykirofoone sinthan eqqidi haasayishe diza nam7u ceega adetinne eeta guyera qasse tophiya bandiray eqqidi dees.

kowaase denban kowaase xeellana shiiqida keehippe daro asatinne kowaase kaa7iza issi medho mayida yelaga nayti de7oosona

Kuwaase kaassa denba bolla kaa7ishe diza nam7u cuga kaasanchati kaa7ishe doosona denbappe geeshshara gita gita mithati beettosona.

makina ogera bishe diza makinaynne xanxara qasse mabiraate pooley beettees.

Xaraphe bolla uttida gita karetha mashineti silke shuboti silketinne.

Gita dalga makina ogera bishe diza daro makinati de7oosona. ha makina ogezan qasse dicci gitatida daro mithati beettoosona.

Demba bessa daro makinati eqqidi de'osona eetappeka issay makina gidon asinne deyshi de'es.

Makina oge bolla eqqida kareththa makinan ababan iza bolla daroy de'es. He ogezan gita gita miththati doosona.

Giitta birata birdan birdettida giibe gaaththan pooqe keththay de'es iza sinththera guuththa maatati bettosonna.

keehippe gita abba bolla bishe diza gita wogolon daro asati betosona, he abba bolla qasse abba kafoti uttidosona.

Keeththaynne keeththa sinthan gita mithati dan77ora qasse uuthati maatati do7oosona. Keeththafe geeshshara issi makinay eqqidi de7ees.

gita abba bollan wogolon uttidi abbara bishe diza issi pooxa qoodhen halida yela ga adde naay beettees.

keehippe dalga denban topiya qalamen tiyettida daro orphileti beettosona etappeka issoy pude dendish de'ees

gita gita booththa qaalamen tiyetida pooqe keeththay de7eese keeththa sinthara efiza ogera saykile laaggishe biza ceeyga aawaynne haratikka doos

keehippe dalganne gita abba bollara wogolora pinnishe diza keehippe cora haydoy diza adde asati beettosona

gita dalga makina ogera bishe diza gita makinay motoreynne daro asay pudenne duge amettishe doosona

Ogera bezokkon daro yarkanera aaththe caanidi biza haregaareynne ogezas anxan qasse daro suuqeti beettos.

Makina ogera bishe diza nam'u gashe bajajjetinne makina oge miyera mithati gita gita asa so keeththati do'oosona.

gita denba bessa haaththe caaniza gita booththa qaala menti yettida makinaynne iza sinthera guutha guutha makinati de7oosonna

gade giddon gita mithati gashe mithati shuchchati de7oosona he gadeza sinthera qasse goshsha makinay eqqidi de'ees

gita gita pooqetinne gita gita mithati doosona he mithata miyera qasse makina ogera hemettishe diza daro asatinne makinati doossona

Keehippe adduse kexxetishe diizane kexxeti wuridi qaalamen tiyetida pooqe kethati bettosona.

Gita daliga wora miyera kexetishe diza adusa poqe keeththatinne kexeti wurida oge deosona.

Keexetishe diza keehippe adusa pooqe kethay de'es, iza matani efiza ogera adhidi bishe eqidaysatinne eqidi pute tokiza asay betosona.

Zo7o qalamen tiyettidanne booththa qalamen tiyettida keehippe adussa pooqe keeththay de7ees. Iza garsen qasse gita gita mithati doosona.

teeththa miyera diza gade giddon huute oykkidi eqqida ceega asatinne huute tokkishe diza issi ceegadey de7oosona

booththa qaalamen tiyettida keeththa giddon xaraphe bolla daro maykerapooney deees hesafeka heedzdzu asati xaraphe miyera eqqidi de7oosona

xeellanas kehippe lo7iza booththa qaalamenti ettida keeththe giddon xaraphey oydey xaraphe bolla qasse burcukoy dees

Keehippe gitanne matan matan keexettida adussa pooqe keeththay qalamen tiyettidi de'ees.

hippe lo7iza keeththa giddon be7oyden be oyden uttidi di ooththishe diza maca asati issife uttide ooso

booththa qalamentiyettida keeththa giddon matan matan7a eqqidi issife haasayi shedizanne poto denthi shediza asati de7oosona

Keththa giddon maxxappeti c'ugan c'ugan de'osona Etta sinthanka ekida boththa afila mayidi guffe kushen oykidanne hasayishe diza nam'u c'ega c'imati asati de'osona.

Keeththa sinththan eqqidi diza nam'u issi medho mayida karetha yelaga naytinne issi maccasiya beetosona.

Bootha gabagay gabeyidatsa garsan utidi xaafishe diza Macanne Ade asati de'osona, eta sinthanka borsani kumida mayoyi Desi.

Maxafeyi darroyi diza maxafe ketha giddoni utidi xana'she diza tamare naytine kehipe darro maxafeti betosona

booththa qalamen teettida keeththa kifile giddon diza biratappe medhettida bollanne garsan gida alga hiithati de7ooson

gita qorqoro keeththa matan issi gita mithaynne daro maatati doosona he mata bollaka iza qeeri nayti eqqidi de7oosona

lo7iza keeththa sinthan miraqa may7o may7di ababa idimmidi eqqida qeeri nayti keehippe daroti beettosona

tamare keethetha gibben kipile matan dicci gitatidi diza mithaynne gibben hamettishe diza tamare nayti beettosona

Tamare keeththa kifile giddon uttidi tamarishe diza zo'o shura be may'ida qeeri tamare nayti kushe denthidi doosona

tamare keeththan be kifilen oyden uttidi xaraphe bolla dawutare woththidi xaafishenne tamarishe diza daro tamare nayti doosona

Kifile giddon uttidi tamarishe dizanne dawutaren xaafishe diza issi medho booththa shurabe mayda tamare nayti doosonna.

qeeththa giddon diza yela ga naytinne eetara eqqidi aasayishe diza karetha may7o may7ida ceeygade asati de7oosona

Qeeri qeeri zumata bollanne gita zumma bolla keehippe daro mithay diccida worati beettosona he wora garsen qorqoro keeththati doosona

Qorqoron direttida gibbe gaathan dicci gitatida mithaynne eqqidi haasayishe diza issi ceeyga addey de7ees.

Galga keeththa giddon be oyden beoyden uttidi tamarishe xaafishe disa issi medho mayda tamare nayti doossona.

gita boron keexxettishe diza pooqe matan gita gita mithatinne denba deees he ogezan asay amettishenne eqqidi de7osona

Lo7iza qalamen tiyettida qorqoro keeththaynne keeththa karen qasse gita gita mithati de7oosona hee

Bootta shurabera bootta kootera karetta gurdera may'ada borsa ba'aa eqqida issi yelaga maca naya soo karen eqqada dawusu.

Gita dalgga katama giddon gita gita pooqe keththati de'ossonna hssan qase ooge ooththishe diza gooshsha makinayinne biitta caniza makinay beettes

Heya bazo besara osetishe diza Makinan ogeye de'ese he ogezappe osachanne hadirsa bagara gutha gutha zumati betosona

oge goyishenne baasishe diza issi goshsha makinaynne ogeza xanxan qasse mithatinne maatati beettosona

dalga bazzo bessan ogen medhettida simntofe medhettida zokkoy beettees iza garsan biittay de'es

Keehippe dalga bessa dhuma bessan gita gita pooqeti dizassan nne ogen xompishe diza maburatey beettees

goshsha makinay oga goyishe dee'es he goyettida ogezara qasse himettidi bishe diza keehippe daro adde asati do7osona

gita nam7u aafota giddora efiza makina ogey deees he makina ogera bishe diza issi makinay beettees

Baasa xora ogen eqqidi diza daro addenne issi macasa de7oosona izeta guyera eqqida booththa makinay dees.

oge bollara goyishe diza galal'o qalame tiyettida goshsha makinay de'ees he mekina xanxan muuze uthay beettees

dalga bazzo bessan aadhdhe adhi diccida mithatinne maatati deyosona hebessara efiza makina ogey beettees

Kela bola mithatinne iza miyera qase bitara yizaz Hatha duqishe diza qer natinne issi yelaga nay de'osona.

Birata shubon berdetida besa matan eqidi hasa'she diza isi c'ega adey betes.

Huphe bolla botha qophe wotidinne duma duma issi medho mayo mayida asati issippe shiqidi mashine xelishe ketha gidon eqida

Shubon diretida dirsa gidon maburate poleynne keethi de'es he yushozappe geshara Gita gita mithati beetosona.

Ooththo keeththan be oyden uttidi warqata bolla xaafishe diza nam7u adde asati de7oosona.

Goyettida bessan wolqama gita maashine ooththishe diza adde asati beettosona.

Dembba bessan simntoppe medhettida aaththey eelliza bessay direttidi de7ees he yuushan qass shiiqidi eqqida daro asay weettosonna.